misile bolla beettishen diza miishi aaze gikko keehi dalga gaze bolla mokki otthiza katha ayfeza dhale caccafishenne dumma dumma ooso ooththishe diza kaamesi gaze gaatha dizezakko hayssika hargepe theqqanaas dhoqu giza go7a immiza kaamezao

Misile bolla peettishe diza miishi aazey giikko keehi lo'idinne cililidi deyiza puuthezakko hayssi puutheizikka diccidi xhophe go'asi dhoqo giza go'a immiza puuthe qommokko hayssika asa nay bays maanassinne dumma dumma ooso ooththanas go'iza puuthekko.

misile bolla beettishee diza miishi aazey giikko taqethi woththiza haaththazakko iza xaphon bazalaykka deizaysse haray qasseka muuzekka diizeyssakko hayssi haathtazi bazala ushshikko bazalay kaxin nuus maanas maaddiza haaththakko

Missile bolla bettishe dizzy azze gikko doro doroqanca gathan qanxi wothida woykon meli wothida banbare ayfezako banbarezika melethidine gacisiko go'a goshanchas imiza katha qommoko

Missile bollan bettishshe dizza mishshi azze gikko kehi dalggidi diza gadde bolla kaxxi woththidi gakki wothiza muzzezakko hayssi gakki woththiza muzezi mallazika gammo heran kehi dallgidi diza muzezza mazakko hayissa malazi qanxxidi bayizzanas go'izza muzze.

Misile bola betishen diza mishi Aze giko paydon corid diza suqe gaththan kaththa ayfezakko haysikka dhoqu giza go'a asasine sophethas imiza ayifa ayife qomokko haysikka suqe gaththan de'iza kaththa qomokko

Ha misile bolla beettishe diza miishshi aaze giza giikko issi adde uttis woththidi biitta bookkidi shukkareza biittappe kessidi bessishe de'izayssako. Izikka dizayssi goshsha gade gaaththanakko. Hayssi shukkarezi maanas go'a immizayssako.

missile bollan beettishen diza miishshi azee giikko papaye xaphphon ayfe keththidi dizayssan payddon coridi diza asati xaphon eqqi wooththidesakko isttafekka nam'u addeti shollo papay woykko kaxana haniza papayza oyqqidi eqqidinne miicishshe dizayssakko

hayssa mishile bolla beettishe diza miishi aazaye giikko keehi lo7izinne cilili diza tuke xeella shidaasikko hayssi tukezikka ayfe guutha guutha kesishe dizayssakko hayssi ayfesikka kaxikkonne gakkikko giya kessyizi bayzanas maaddiza mitha ayfekko

Hayisa misilezan beettishe diza miish aaziye giikko keeh lo'izinne cilerizi uthi wottiza muuzeza kaamezi xaanishe dizayssakko hayssi kaamezikka hayssa muuzeza gaxxareppe katama ekkizi baanas go'iza kaamezazakko

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazeye giikko payzon coridi diza intozi booketh uteti giigettiza donoza maxi maxi uchchise disezakko hayssi donozikka giya kessidi bayzikko miisha immiza xabo gatha qommokko maanasikka go7izes

Misile bolla beettishe diza miishi aaze giikko keehi gakki wottiza muuzeza oyqqizinne issi adde xeellishe dizayssakko. Hayssi muuzezikka maanas go7iza katha ayfe qommokko gamo heeran hayssa muuze malatizayssi paydon coridi dalgga diza bolla diza muuzezakko.

misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko burthu kaanezakko hayssi burthu kaanezikka maanassinne hargeppe teqqanas go'iza kathayfekko hayshikka mishin keehi asa naassi mal'oza immiza katha ayfe qommokko

misile bolla bettishen diza miishi aazaye giikko yelaga nayti qanxiti ooththiza muuzeza kaame bolla kessishe dizesakko hayssi muuzesikka maanassinne bayzanas giya kessikko dhougiza miisha immiza katha qommokko

misile bolla beettishen diza miishi aaze giikko tukkezakko hayssi tukkezi shaacitinne laciti asas bayzanas be soossi uyanas go7iza tuke ayfekko hayssika mitha ayfe qommo geetettizi xeetettizessekko

misile bolla bettishen diza miishi aaze giikko heedzdzu keeshen keehi lo7izinne giigi wottiza tukke ayfekko hayssi tuke ayfesikka hayssas zampaza melisizinne giya kessidi bayzikko woykko beson uyikko dhoqu giza guwa immiza tuke ayfekko

Misile bolla bettishe diza miishi aaze giikko payzon coriza diza asayssi puutheza xeellishe haasayishenne sobishe disesekko hayssi puuthezikka diccikko toophe gaattan diza dzumma dzumma diresi go7a immiza puutheza zakko.

Hayssa misile bolla betishe diza miishi aazey gikko tuke ayfe gaaciza maashinezakko hayssi mashinezikka dhoqu giza go'a goshshanchas immiza mashinezakko hayssika tuke gaacidinne asa na'as uyanas go'isiza tuke mashinekko.

Misile bolla bettishen diza miishi aaze giikko issi addezi gakki oththiza muuzeza oyqqizinne eqqiti xeellizayssakko hayssa muuze malasikka gaammo heeran diza muuzesakko hayssika kaxikko asa nay bes maanas maaddiza katha qommokko.

Hayssa misile bolla beettishe diza miishi aaze giikko qorci wotiti woykko meliza barbazizi qanca giddon komi utthizayssazakko hayssi barbazizikka gaaccisikko katha gaaththan qolanassinne bayzizi miisha ekkanas goyiza kathayfe qommokko.

Hayssa misile bolla beettishen diza miishi aaziye giikko afokaatho ayfe issi aadde oyqqizinne ha xeellishe dizayssakko hayssi afokatozikka maanassinne dumma dumma giya kessidi miisha immanas dandayiza katha ayfe qommokko.

Hayissa misile bolla betishe diza mishi aze gikko gel'o inije ba kesha oyiqadane tuke ayife qorashe dizayissa bezayisako tuke dhoqu giza goa tophesine gamo herasi imiza katha ayifeko hayisika bayiziko misha imiza mishako

Misile bolla beettishe diza miishshii aazee giikko issi indoy uuththa haasashe de'izayssakko hayssa uuttazikka maanas dhoqqu giza go'a iimmizayssasakko hayssa malatiza uuththazikka gammo dere heeran dhoqqu giza go'a asa nay maanas iimmiza xapho quma qommokko

Misile bolla beettishe diza miishi aazee kiikko issi adde tukke maxidinne he tukke ba kushen oyqiti bessizayssakko tukke uyanassinne nuus giya kessidi bayzanas maaddiza doozakko.

Hayssa misile bolla beettishe diza miishi aaziye gikko kehi dalgi oththiza muuze sakko muuze gammo heeranne dzumma dzumma thoophe gaaththan dhoqu giza gu7a immiza ayfayfe qommokko hayssika maanas madhiza doozakko

misile bolla beettishe diza miishi aaziy giikko oyddu adde asay eqqizi haasayishe deeizayssasakko ista gaaththan issi adde be kushe dhoqu oththi oththizayssakko istafe gunde baggara timathime deeizayssasakko hayssika maanas maaddiza doozakko

Hayssa mishile bolla peetishe tiza miishi aazee giikko mitha ayfe gidizayssatakko izasikka sunthay aazeye giikko afokaaththo keetettidi xeesettizayssakko afokaaththo miikko gafisappe ashshiza mitha ayfe qommokko hayssika dhoqu giza go'a tophes immizessekko

Misile bolla peettishe diza miishi aazey giikko go'eti woottidi giigiza gaze bolla goshshancha asay payzon coridi issi ziran eqqi woottidi tobishe deizayssakko ista gaaththappe issi issi adde asay badala dharcishenne thobishe deyizayssakko

Misile bolla beetishe diza miishshi aaze giikko,nam7u goshshanchi nam7u boorata waxidi be kushshen xurqappe oyqidi goyishshe dizako .Hayssika goshshancha asay , kaththa ba gaden kaxxissidi ba sosi manasi go7iza oosokko

Hayssa missile bolla bettishe diiza mishshey aaze giikko issi indiya ba gaddeppe gisste buccashe dawusseko hayssi gisstezika maanasinne giyya kessidi bayzanas maadiza kaththa ayffe qommoko hayssika dhoqu giida go'a asasi immes.

Missile bolla betishe diza mishshey aze giko issi addey guththa na'ayinne issi indoy gashsheza cakishene dumm dummaza oththishe dizayssako hayssika gashshe gaththan diza sharapaza shodishe dizasako.

Missile bolla bettish diza mishi aze giikko goyet gigiza gadeza xaphon goheti bena heran paydon ichchacha gidid asati eqi othidinne duma dumma misha othishe dosonakko istika othizay hassayishe dizakko

Misile bolla betishe diza mishi aze giko issi adey boora be garden goyishenne duma duma misha oothishe dizaysako haysi goshanchatika wodeppe guye ba gade bolla goyetishe diza kathaza so ehanasinne duma duma giya kesidi bayzanas go'izay izako.

Misile bolla beettishen diza miishi aaze gikko paydon coriza asasi puutho oyqqidi tokkishenne dzumma dzumma ooso ooththishe dizayssakko hayssi puutezikka dhoqu giza goha immizyssakko wora naagotethaka teqqizayssakko ista gaaththappe padzon coriza asay gaamo dunguza be huphenne hashen woththi woththides.

misile bolla bettishe diza miishi aazeye giikko payzon coridi adde asaynne indo asay issi diran eqqi woottizinne tobishenne haasayishe deezayssakko hayssika beyanthas diza metho kawo oosanchasi odishe dizaysonakko

misile bolla beettishe diza miishi aazey giikko goshshanchay nam7u booraza goyzinne dhurqafe oyqqizi goyshe dizesekko hayssi goshshanchasikka goyzinne katha zerizi hayssa gadezappe ekkanas goyshe dizesekko hayssika dhaqu giza go7a immizes

Misile bolla beettishe diza miishi aazaya giikko payizon corizi diza asay kaxi wottiza gaashesha gaze gaaththan uthi wotizinne cakishe dizayssakko hayssi gaasheshikka cakizinne shoccizi usulanne gaashe shaakkizi asi baas maanas go'iza oosokko.

misile bolla bettishen diza miish aaaze giikko payzon corizi diza goshshancha asay issi diran eqqi ooththizinne kawo oosancha istas odizayssa sishenne haasayishe dizayssakko hayssika goshancha asay bessi beso asasi zumma zumma miisha eranas go7iza ogekko

Hayssa misile bolla beettishe diza miishi aaziye gikko keehi jalga gaze bolla doli oottiza kattezazakko hayssa doli oothtiza kattezakka issi indzoy sharafanne dzumma dzumma habazalappe hara gidiza sharafazza maxashedasuukko.

Misile bolla bettishen diza miishi aazaye giikko wora gaaththan payzon corizi diza goshshancha asay be'a kaafanne dumma dumma goshshancha miishatha be hashin thookki wootizi didesekko haray qasseka dhoyllezekka tooki wooththiz desekko heyssika qasse go'anas goyiza miishakko.

Misile bolla beetishe dizay aaze giiko keehi dalggi uttidaa gade bolla Papaya mokkidinne diccidi ayfe kessi utttida gaaththan goshancha asay qachcha oykidi hemettishe dizayssako papayay maanas maadiza ayfa ayfe qommoko.

mishile bolla bettisheh diza miishi aaziye giikko issi nay shale gakki oottiza badala booratha waaxidinne qambarara kadora oyqqidinne ba dhurqapfeera goyshe dizayssakko kaththay gakkizi nuus maanas maaddiza miishakko

Misile bolla beettishe diza miishi aazey gikko goshshanchay be gaden nam'u booratha waaxidi goyshe tizessekko izi oyqizaykka dhorqafe geetettidi xeese ti zessekko goshshanchay tophesi dhoqu giza go'a immiza oosekko.

Mishile bolla beettishe diza miishi aaziye giikko issi adde be akafe oyqqizi eqqi wottisinne xeellizayssakko iza xabon issi adde warqate oyqqi wottizeyssekko istappe gundze baggara hara asay hemittishe dizesseekko

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazi giikko goshshanchay be gaden nam7u boora waaxizi goyshe dizesekko hayssi goshshanchaykka dhoqu giza go7a beessinne beso asas go7izayssasa

Misile bolla bettishe diza mishii azee?gizayssa gidikko nam'u goomay diza kamezi bitta goyzayssakko.hessika gashe na'ay nam'u kushen oykidi biitta goyzayssakko.hayssi kamezika qantha wodiyan dalgga gade goyiza kamekko.

Haysa misile bolla betishe diza miishi azee gikon bitta goyiza kamezi dalga gade bolla bitta goyishe dizaysako. Haysa bitta goyiza kaamezika dalga gadiya guutha woden goyidi go'a immiza bitta goyiza kamezako.

Missile bola betishe diza mishi aze giko kehi dalga gade bola yelaga badalay dic'ishe dizaysako haysi badalazika kaxidi gakiko asa na'i manas go'za kata qomozako haysika haysika kaxiko go'izaysi tophey dic'as.

Misile bolan betishe diza miishay aze giza gidiko biita goyiza kaamezi paydo coridi issi diran eqi wothizaysako haysi kaamezika dalga gadiya guutha wodiyan goshanchas goyidine muruta katha imisiza gosha goyiza kaamezako.

Misile bollan betishe diza misshy aaze gikon dalga gade bolla issi gosha goyiza kaamezi goyishe dezaysako ,haysika qantha Woden dalga gadiya goyid goshanchas murtisidi immiza gosha goyiza kamelazako

Hayssa misilezan beeththishe diza miishshi aazee giikko keehi dalgga gade gaaththan issi goshsha goyiza kaamezi goyishe dizayssakoo; isthathikka paydoy woqqee giikko nam7a gididi dalgga gaden goyishe dizayssakoo; hayssika dhoqu gida go7aa gamo heeranne dumma dumma toophphe gaththa immiza kaamezakkoo.

misile bolla beittishe diza miishi aaze giikko kei zalga gaze bolla kath dizayssa bolla issi kaamezi katha gaaththan eqqizinne xalenne haaththa cuchchishe dizayssakko hayssika hargezappe katha ashshiza qommo oosokko

Misile bolla beettishen diza miishi aazzee gikko suutha maretiza biitta goyiza kaamezasakko. Hayssi biitta goyiza kaamezikka dalga gadiya gutha wodiyan goyyidi ,goshshanchasi tsoggu giza go'anne murta immiza kaamezakko.

Misile bolla bettishen diza miishi aazye giikko payzon corizi diza kaamezi eqqi uttizayssakko hayssi kaamezikka biitha goyiza kaamezazakko ha7iza xaphonkka keehe gisa keeththikka eqqi wothizasakko hayssi kaamezikka goshshanchasi dhogiza go7a immizayssa kaamezakko.

hayssa misile bolla beettishee diza miishi aaziye giikko oge xaphon kaamezi eqqi uttizayssakko hayssi kaamezikka dzumma dzumma kaththa gazeppe caanidi soo ehanas maaddiza kaamekko hayssika dhoqu giza go7a goshshanchas immiza kaamekko

Hayssa misile bolla beittishe diza miishi aaze giikko gaashi hayfe cakethi ottizayza gaashi ayfeppenne usurappe shaakkizi harxizayzakko hayssi kaamezikka go7a immizayssakko hayssika dalga gaashiya guutha wodian harqizi kessida kaamezako.

Misile bolla beettishe diza miishi aazeygikko issi adde nam7u booraza waaxidinne baggaden goyshe dizayssakko hayssika katha zerizidi be nasappe aththanas go7iza ooso qommokko goshshanchay toophes dhoqu giza go7a immees

hayssa misile zan beettishe diza miishi aaziye giikko biiththa goyiza kaamezakko hayssi kaamezikka biiththa go7anas dhoqu giza go7a immizanne dumma dumma tophe dichchasi go7a immiza kaamezakko iza xabonkan asi diza keeththay eqqi ooththizessekko

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazyegikko payzon coriza biitha goyiza kaamezi oge daaren eqqi oothtizayssakko hayssi kaamezekka zalga gadiya gutha woden goshshanchas goydinne immiza go7iya dhoqugizayssakko

Misile bollan bettishe diza miishi aaze giikko haaththa cuchchiza kaamezi dalga gaze bolla haaththe cuchiza dizeseekko hayssika dzumma dumma ooso goshshanchas go7iza kaamezezakko haaththe cuchches xalenne dumma dumma qommotha kathe bolla cuchchiza kaamezakko.

Hayssa mishile bolla beettishen diza miishi aazay giikko gakkiza gisteza cakisha kaamezi dizayssakko hayssi giste cakkisha kaamezikka dalga diza gaze bolla gisteza cakkizi kutha woden goshshanchas immida dhoqu giza go'adeakko

misile bollan beettishe diza miishi aaze giikko kehi dalga gade bollan gaathan diza ogezan biitha goyiza kaamizinne dzumma zumma ooththiza kaamezi gaze xaphon eqqi ooththizayssakko hayssikka gaze go'anassi katta cakanassinne dzumma zumma ooththanas maaddiza kaamezako

misile bolla beettishe diza miishi aaze ekkikko keehi gita keeththa xabon diza ogezan biitha goyiza kaamezi eqqiz wottizayssakko iza meraykka suutha zaaniza merazazakko hayssi kaamezikka zalka gadiya gutha woddeza goshshanchas goydi immiza goshsha kaamekko

hayssa mishile bolla beettishe diza miishi aazey giikko keeh dalga kate bolla biitha goyiza kaamezi goyshe deizayssakko hayssi kaamezikka dalga gadiya gutha wode nuus goyizi immiza biitha goyiza kaamezakko

Misile bolla beetti sheddiza miishi aaze giikko biitha goyiza kaameza payzon coriza asasi eqqizi xeellishenne sobu shedizassakko hayssi kaamezikka dhoqu giza go'a goshshanchas immizayssakko hayssika dalga gadiya gutha woden goyizayssak.

Misile bollan beettishen diza miishi aaziye giikko maatha cakiza kaamezakko hayssi kaamezikka dalga maathanne zumma zumma kathe ayfe leemisos gaashiya gistiyanne dzumma zumma ayfeya cakishenne qanxishe diza kaamezakko.

Misile bolla bettishen diza miishi aaze gikko biitha goyizayssi kaamezi eqqi ooththizassakko hayssika dalga gadiya kutha wodiyani goyzinne goshshancha asas murutha immithiza biitha goyiza kaame geetettidi xeesettizayssakko

misile bolla beettishe diza miishi aazey gikko key dalga gaze bolla kaxiza gisteza giste cakiza kaamezi cakishe dizayssakko hayssika dalga gisteza gutha wozen gurshanche asas cakizi immiza kaameza qommokko

Hassa misile bolla beettishe miishshey aazee giikko kaththa cakkiza kaamey kaththa gaathan kaththa cakkishe dizaysako,hayssika dalga kaththa ayfe guutha woden cakkidi ASA na7as dhoqqa go7a immiza kaththa cakkiza kaamekko.

Misile bolla beeththishe diza miishshi aazee giikko keehi dalgga kaththa ka7izayssa cakkizinne harqqi harqqi kaththa bolla yeggishe de7izayssakko; haysi kaththaa harqqida maashineekka dhoqu giza go7aa guuththa wode immiza maashinekkoo.

Kehi wolaqama dalga gade bolla kaxid gaki utida kaththa cakiza mashinezi cakishshe dizayissakko haysikka kehi dalga gada guththa wodiyan cakidi kaththa utulappe harqid imiza mashinezakko

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazey giikko qorxiza bazala cakishe diza kaamezi beettishe dizesekko hayssa kaamezappe gundze baggara payzon coridi diza adde asaynne indo asay hayssa bazalaza issi bollan shiishshize dizesesekko

misileen beettishe diza miishi aazeye giikko heedzdzu biittaa goyiza kaame biitta goyishe de'izayssakko. hayssika dalga gadiya gutha woda nuus goydi immiza biitta goyiza kaamekko. dhoqqu giza go'a toophiyas immizayssasakko

Misile bolla bettishe diza miishi aazaye giikko dalga gadiya goyshe de'iza goshsha kaameyssasakko hayssi goshsha kaamesikka dalga gadiya guutha woze goyzi dhoqo giza go'a immiza goshsha kaameysasakko hayssika toophes go'a immizees.

misile bolla beettishe diza miishi aazey gikko dalga gade bolla kaamezi eqqi oottizayssakko hayssika maatha buuciza kaamekko iza xaphon maatikka deizayssakko hari qasseka izappe gunde baggara adussa mithay deiza worayssakko

Haysa misile bolla betishe diza mishy aze gikon 2 nayt ketha gathan paydon corid diza saxine gathan karote wothid dumma dumma quma wothid xelishe dizaysakko, hays qumazika manasinne nafisappe ashanas go'iza qumako qumako

Misile bola betishe diza misha azi giko issi adey issi ades imishe dizaysako ita xaphon paydon coridi diza kathati doron doron cugan dizaysako leemisos dono shukurtnne dumma dumma katha ayfey dizaysako

Misile bollan betishe dizayis aze giiko issi indo yalaga gidiza na'eya eqa utadan be kushen phuphule danida santha oyika micashe dawusko hays sanithazika beezi manas madida usta qomo

Misile bollan betishe dizayisi aze giyaba gidiko payidon co,rizi diza indezi hare gare bolla be kathaza wotizi eqidinne xelishe dizayisako hayisi harezika istasi dhoqu giza go,a imizayisako hayisa katazaka tokidi go,izayisako

Hayssa misile bolla beetishe diza miishi aaze giko issi geela'o na'iya bukuletiza santheza bashe kushen oyqada de'izako hayssi santhezika nam'uzanko issoy oshachcha kushena nam'anthozika hayssa hardirssa kushenako hayssi bukaletiza santhezika maanas go'iza kaththa qommoko.

Hayssa misile bolla betishe diza miishshi aazee giiko heezzu asati hesappekka issoy adde, nam7ati inddo,keehi lo7izinne muruti utida kaxxiza kaththaza hessa bolla woththa uttadus. Istta xaphon ushazikka dizeskko.

misile bolla beettishen diza miishi aaze giikko keeththa gaathappe katha kessizinne kaame gaathe gujishe dizayssakko hayssi kathazikka namishettiza asasi keehi dhoqu giza go7anne nafisappe theqqiza katha qommoza oosokko.

misile bolla beettishen diza miishi aaze gikko payzon corizi bootha meray diza kaamezi ogeera hemettishe dizeesekko hayssika katha caanizi efishe dizeesekko asa naa nabisappe ashshanassinne go7a dhoqu ooththizi immiza kaamezesakko

Misile bolla beettishe diza miishi aazegikko issi adde maxaafenne isibiira oykkizinne xaafishe dizezakko iza xafonka saaxine bolla phuqeleti ettiza sanka santhazi dizesakko hayssika maanassinne giya kessidi bayzanas go'iza quma qommoo.

Hayisa misile bollan betishe diza mishezi ayibe giiko duma duma katha ayipe ketha gathan saxine dizaysako hesape lemisos muze timatime shukurutenne duma duma ayipey ketha gathan dizayisako

Hayissa misile bollani betishe dizza mishi aze gidda gidiko payidoni cooridi diza assayi ade asayine indo assayi katha duma duma citani wothidi dizayissako he katha ayifeppe lemisosi muze manigone duma duma katha ayipe dizayissako

Keththa xaphoni payddon kehi coridi diza kaththayi doreti diza isako he issappe issi adde kaththa ekidinne qanican qolishe indoze immishe desiko ha kaththazika hiyesa asasi imetiza izika miko maddes.

Misile bola betishe diza mishi aze giko ketha xaphon doran doran duma c'ugan c'ugan diza katha issi adey issi indos ekidi qanc'an qolishe dizaysako kathi manas go'a imizayssakko asas.

Misile bolla beettishe diza miishshi aaze giikko kaththay qanccara dooron dooron dumma heesan utti oththizayssakko ista xaphon qasseka zaytekka zeeizayssakko zaytekka asa naas maanassinne kaththas keehi mal'o immiza miishakko.

keehi dalga keeththa gaaththan cugan cugan keehi dooreti ootthiza kathaysasakko hayssika booththa konthalezakko hayssa booththa konthalezan kumisutiza katha issi adde asi tookki wottidi keeththappe kiishe deizayssasakko

misile bolla piittishe diza miish aazey giikko payddzon corizi katha miza asay gutha nay gita indo katha barshishenne mishe miicishe deizayssakko hayssi kathazikka keehi mal7iza kathako issife katha misheni keehi lo7izassekko

Haysa misile bollan betishe diza mish aze gikon nam'u indot eqidi xelishe dizazko istika issi Indoy suta danza mawu'oza mawu'a wotasuko. Nam'anto indoyka mawu'o mawu'a wotasuko.

Missle bolla beettishe diza miishshi aaze gizayssa giikko keehi lo7idinne cililidi diza uuthakko. Hayssi uuthazikka lmaanas asa na7as go7iza xapho kaththa qommokko.

Haysa missile bola betishe diza mishi aze giko nam'u ade asay tiya badala oyqidinne eqidi xelishe dizeziko haysi nam'u adezika gamo dunguza be hashen oli wotizeziko istika be huphen qobe wotiwotisko.

Missile bolla betishini diza mishi aze gikko kehi gakki wothiza gashezako hayisi gashezika kehi loyidiine murutidi gaki wothizasako hayissa gashezaka gakiko bucidi shoccidi utulape gashe shashakidi budena manasi go'iza katha ayife qomoko

Misile bolla betishe diza mishi aze giko payidoni cooriza paraza pisiketida utida gasheza bolla utulanne gashe shakanasi godishene othishe diza osokohayisika gashe kesidi besi budena mana ossoko

Missile bolla beettishe diza miishe aaze gikko tiya badaalazi deizayssakko hayssa tiya badalaza gaathaneka gutha ogge dizayssan issi addezi hemettishenne xeellishe dizaysakko hayssi tiya badalazikka lacizanne woykko xiixi maanasi go7iza badalazakko.

misile bolla bettishen diza miishi aaze gikko kaxananiza woykko gakki wottiza giste gaathani payzon corizi diza asay xomoosishenne xobishe dizessekko istafeka payzon corizi diza asay be huphen qophe woththi ottidessekko

misile bolla beettishe diza miishi aazye giikko gakkiza gaase woykko caket woththiza gaasheza issi indozi shocatizazsukko izikka utula gaashe ayfeppe shaakanas go7iza ooso ogekko hayssika utulaza gaasheppe shaakikko budzdena maanas go7izes

misile bolla beettishen diza miishi aaze giikko doli woththizinne keeh lo7izinne cilli uttiza yelaga bazalazakko hayssa badalazappeka gundza baggara aazi diizee giikko yelaga uutthay disekko hayssi uuttazikka maanassinne miizassi immanas go7iza quma qommokko

Hayssa misile bolla beettishen diza miish aazye ggikko heedzdzu indoti uuttha xapo qanxizinne ha shanas giigishise dizeezekko hayssi uuthazikka maanasi dhoqu giza go7a asassinne giya kessidi bayzdzikko miisha immiza xafo quba qommokko.

hayssa misile bolla beettishen diza miishi aazey giikko kehi jalga gaze bolla gaashe dole ooththizayszakko hayssi gaashezikka diccizinne gaashe asanas immiza dhoqu giza go7a immiza kathayfekko hayssi gaashezikka maanassinne buddena asanas immana go7iza kathayfek

Mishile bolla bettishen diza miishi aaziye gikko tiya bazalaza nam'u addezi eqqizi xeellishe diizezekko hayssapeka issi addezi gammo dunguzassa be qooren woththi ooththizsekko isti nam'athikka be huphen qophe woththi ooththiza.

Haysa misile bolla beetishe dizay aaze gizaysa gidiko,uuthazako. Hayssi uuthazika kaxxiko,gakkiza gidiko,izappe haashidi asi be nafusa miidi atanas danda'iza xapho kaththa qommoko

misile bolla beettishe diza miish aazee giikko kehi dalga gaden tiyati ooththiza badalayssa sokko hayssi tiyati ooththiza bazalayssikka be ayssara ayssarizinne kacishe ze'izayssakko hayssi bazalazikka laciti maanas go'iza katha qommokko

Misile bolla beetti she diza miishi aaziye giikko keehi dalga gaze bolla doli wottiza katha ayfezakko hayssi katha aybesikka dicciti katha immizanne go'a immiza miishakko hayssika gamo eeran keehi dalgizi beettiza gade bolla diza katha ayfekko.

misile bolla beettishe diza miishi aaze giikko heedzdzu asati muuze gaaththan eqqidi sobishenne haasayishe deizaysasakko ista xaphon miiza maray guutte eqqidi ista xeellishe dizesekko muuze asanas maanasi go7iza katha qommokko

Hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazeggikko nam'u adde asati tiya badala oyqqidi eqqidi xeellishe dizakko istika maa'iday gaamo dinguza beqoodhen yeggi woththiakko ista huphenka qophe disesekko

hayssa misilezan beettishe diza miishi aazee giikko payzon corizi adde asay heessika kawo ooshancha gidizayssi eqqidi xeellishe deizayssatakko istika be qoodhen gamo tunguza woththi uttitakko baantha huphen qophe ubbathikka woththi uttizakko istafe gundze baggara badali didese

misile bolla beettishe diza miishi aazeye giikko xapho katha qommoyssazakko izas sunthayka uuththa geetettidi xeesettizayssakko hayssi uuttazikka asa nay be namsas maanassinne giyakessidi bayzanas maaddiza xapho katha qommokko

hayssaa misile bolla beetti sheediza miishi aazey giikko yelaga badalakko hayssi yelaga bazali diccidi qorxiza gidikko nuni nabisafe aththanas maanassinne giya kessidi bayzidi miisha ekkanas go7ida katha qommoko

booththe para suutha paranne dzumma zumma meray deiza para issi adde gaashe bolla hemetishe de7izayssazakko hayssas go7aykka uthula gaashe ayfeppe shaakanas maaddizayssazakko hayssika qantha woden dalga gaashe ayfe uthulappe shaakkanas goyiza ooso ogekko

Misile bolla beetishn diza miishy aaze gikon wora gaathani asay hemetishenne woxishe dizaysakko. Haysi worazika xomoosancha asay xomosidi misha imisizanne dhoqu gida go'a gaamo dere heran imiza worazako.

Haysa misile bolla beeththishe diza miishshi aazee giikko paydon oyddu gidiza asathi nam7athi uththi7uththidi nam7athi eqqi woththizaysakko; isththappe heezzay adde issinna inddo; izi diizay wora gaththanakko; hayssi worathikka miizza heemmanassinne ciishsha qoranaas go7iza woraza koo.

Misile bolla betishe diza mishiy aze gikko oydu asay wora gathan xelishe dizaysazako haysi worazika xomosancha asay yidi xomosanasine izaa gathan ka'anas duma duma oso othanas goiza worazako

Misile bolla beettishe diza miish aazey giikko wora xaphon issi adde asi eqqizinne haasayishenne be kushe dhoqu ooththidi haasayishe dizayssakko izikka dizay wora xaphonakko wuri toophe garattan dida deretas dhoqu giza g'a immiza miishakko.

hayssa misile bollan beettishen diza miishi aazeye giikko keeh lo7izinne cillidi diza worazakko hayssi worazikka gaamo heeran keeh aakkizinne zalgidi dizayssakko hayssi worazikka xomoosanchazayti xomoosidi miisha demisida oge gelsiza miishakko

Misile bollan beettishen diza miishi aazaze giikko payzon coti diza asay puuthe tokkishenne biitha holla bookkishe dizayssakko hayssi puuthezikka tokkikko toophe dichchassinne toophe gaattas diza dumma dumma deretas immiza puuthe qommo.

Hayssa misiliya bolla beettishe diza miishi aadze gikko issi addezi be huphen qophe wothidzi puute tokkidzinne puute xaphon biita kunthishe dizekko hayssika puute diccanas go'izasakko izappe gundze baggarakka padzon coridi didza indzo adzeynne adze asay puute tokkishe dedzekko.

misile bolla beettishen diza miishi azegikko kehi lo7izinne cilirizi uttiza puutezakko hayssi puutezikka tokethi oothti desekko hayssi puutezikka diccikko dhoquiza go7a keeththas immizayssakko iza gaaththan ogekka paydon coriza asayka ooththishe dizassako

Mishile bolla bettishen diza miishi aaze gikko wora gaaththan puute tokkishe diza payzo coriza asi beettishe dizeekko hayssika wora naagotetha naaganassinne dzumma dzumma qoyiza miishappe teqqanas go'iza ootozakko.

misile bolla beettishen diza miishi aaze giikko kehi coridinne cililidi lo'iza worazakko hayssi worazikka xomoosancha asay xomoosidi dumma dumma miisha go'anne hara hara dumma miisha immiza wora qommokko hayssa woraza malazikka gamo hiran diizes

Hayssa mishileza bolla beettishe diza miishi aaziye giikko zeri woththizinne mazabe bolla puuthe dolishanas haaththe ushashi diza issi indokko hayssika puuthezikka haaththe uyikko biithapfe dolizi dhoqu giza go7a asas immizayszakko.

Misile bollan beettishe diza miish aaze gikko dalga toopphe teqetiza haatta xaphon issi kawo ooshanchazi ba dhoylleera puuthe tokkishe dizesekko iste iza xaphonka indzdzoy puuthe tokkashe dasekko hayssika go'ees.

misile bolla beettishe diza miishi aazeye giikko payzon coreti diza asay adussa mitha gaaththan eqqizi tobishenne haasishe issi bolla xeisa ssasakko istika dize wora gaaththanakko hay istaska oosoy xomoshishe dizayssakko

Hayssa misile bolla peettishe diza miishi aazey giikko wora gaaththa xomoosiza asay hayssa worazanne bochcheza xeemoosishe dizayssakko hayssika dhoqqu giza go7a immiza worazakko xomoosanchase xeelidi miishe immizi bizayssa worazakko.

Hayssa misile bollan beettishen diza miishi aaze gikko kaamezi oge bolla eqqi wootidesekko hessi kaamezikka ogey medhetize diza oge bolla eqqizi wotidesekko hayssa kaame xaphonka issi indzdzoy here baggappe hemetashe daasukko.

hayssa misile bolla bettishen diza miishi aaze giikko kehy dalga gaxe bolla puuthe cugan cugan deizayssakko hayssi puuthezikka gaxe bolla thokkikko dumma dumma go7anne giya kessidi bayzikko miisha immiza puuthe qommokko.

Misilen betishe diza mishi aze giko dalga wora gathan paydon coridi diza asay indo asanne ade asay wora xomosishenne hemetishe de'izaysazako haysa mala worazika gamo dalgidi dizaysako

misile bolla beettishe diza miishi aaze eggikko keehi dalga woragaathan xomosancha aasay koronte xompidinne kaa7ishenne miicishe dizayssakko ista xaphon dumma zumma bochetikka bettizayssakko

hayssa misile bolla bettishe diza miishi aaze giikko issi adde na'ay wora xaphphon eqqidi haasayishe de'izayssakko hayssa wora malazikka gamo heeran ke'hi dalggidi de'isayssakko hayssikka dhoqu giza go'a imizayssakko

Mishile bolla beettishe diza meishi aazey giikko keehi lo7idinne cililidi oththizuttiza wora xeellishe zaasikko hayssi worazikka gaammo heeran keehi zalgidinne akkidi za7izayssakko ista gaaththan mehe deeshshey dumma dumma some doossay mizayssakko.

paydon coridi diza kawo oosancha woykko daannati wora gaathan puute xomoosishe deyizaytasakko hayssi puutezikka toophe dichasi dhoqo giza go7a immiza puute qommokko wori mizza heemmanassinne dumma dumma ooso ooththanas maaddiza bessakko

Missile bolla betishe diza mishi aze giko qaye kathati Zoro Zoro dumma dumma c'ugan c'uga de'izaysazako hesappe lemosos timatime phuqula santhezi santhazika akkubadozika dumma dumma qatha ayfe c'ugan c'ugan dizasako

Misile bollan betishe dizayis aze giiko kehi daliga suyqey gathan duma duma ayipey doran doran cugan cugan utiutizaysako lemisos timatime sanitha shukurutenee duma duma katha ayipey suyqey gathan dizayisako

Misile bolla beettiza miishshi aaze giikko paydon coridi diza donozakko. Hayssi donozikka asa nay beesi maanasinne giya kessidi bayzanas bessiza xapho kaththa qommo geetetti xeysetizayssakko. Hayssikka dhoqqu gida go'a tophphiyas immizayssakko.

Hayssa misile bolla beetishe dizayssi diza miishshi aaze giikko paydon coridi diza abukaadose saaxine gaaththan kumi uttidayssako. Hayssi abukadoziakka maanasinne asa naas dumma dumma go'a immiza dooza kanddokko

Misile bolla betishe diza mishiy aze gikko dalga gade bolla gaki wothida putteza issi adey hathe ushishe dizaysako haysi puttezika dicidi gakiko manasine duma duma mishe othanas go'iza puttezako

Hayisa misile bolla beettishen diza miishi aazeye gikko qachon qachon dooran dzooran dzumma dzumma bothan katha ayfe uthi othizayssakko leemisoossi timatime shunkurthe loomenne muuze dzumma dzumma kathayfe qash huuretu titezesko

Misile bolla beetishe diza miish aazye giikko qach qacheti qakethi uthi ottiza kaarotezizakko hayti kaarotezikka maanas go7a immizayssakko goshshanchay ba keeththa efidi kathidinne maanas go7iza xabo katha qommo.

Misile bolla bettishe diza miish aaze giikko dumma dumma katha ayfeti cugan cugan issi bolla dooreti uttizayssakko. Leemisossi mangoy,muuze,timatimenne apileti dumma dumma miishati dooran utti uttidakko.

misile bolla bettishe diza miishi aaza giikko asi hemettiza oge xaphon dumma dumma katha ayfeza indzo asaynne adde asay bayzishenne sammishe dizayssako leemisoosi santa dono barbarenne dumma dumma miisha zal'ishe dizaysako

hayssa misile bolla beettishen diza miish aaze giikko dumma dumma katha ayfenne dumma dumma katha qommo bayzishenne shammishe diza giyazazekko hayssa giyazanka payzon corizi macasaynne adde asay shammishenne zal7ishe dizesekko

hayssa misile bolla bettishe diza miish aazey giikko keh jalga giyan dumma dumma asay dumma dumma katha ayfenne maayoza dzumma dzumma miisha bayzishenne shammishe diza giyaza xeella shiddasikko leemisoossi timatime barbarinne santha bayzishe des

Misile bolla beettishen diza miishi aazee giikko dzumma dzumma katha ayfe qashon qashon dooran dooran dzumma dzumma bessan dizayssakko leemisossi timatime muuze loomenne afokaaththoy cican cihan uthi woottizayssakko.

Hayssa misile bolla beettishe diza miish aaziye giikko kehi dalga suuqe gaaththani dzumma dzumma mitha ayfenne katha qommoy dooran dooran cugan uttizesekko leemisoossi muuze loome dzonoynne dzumma dzumma katha ayfe zoorethi uttizessekko

Haysa misile bolla beetishe diza miishi aaze giiko,qancca bolla bayzetishe diza santhezako hayssi santhazika bayziko miisha immizaysako. Hayssi sanththazi kaththiko qixxaranne dumma dumma qumara maanas maadiza ustako

Misile bollan betishe dizayisi aze giyaba gidiko kehi dalga suqe gidon duma duma katha ayife dizayisako lemisos ista gidoppe mango muze lelehenne duma duma katha ayife dizayisako

Misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko nam7u inddo asay puuthe tokkishe deetesikko. hayssi puuthezikka diccikko dhoqu giza go7a immizayzekko. hayssappe ekkidi maanaska dzumma dzummo miishas immiza puuthekko.

Misile bolla beettishe diza miishi aaze giikko saaxine gaathan nam7u katha ayfe de7izayssasakko heyssappeka issanthoy afokaatho nam7antho katha ayfe thimathimekko afokaathoynne thimathimey maanas maaddiza katha ayfe qommokko.

misile bolla beettishe diza miishi aazey gikko kehi dalga giya gaaththan bayzishenne shammishe de7iza asa beettishe dizesekko ista gaaththappe leemisosi mango santhanne dzumma dumma kaththa bayzishenne shammishe dizeyssekko

misile bolla beettishe diza miishi aazya giikko paydon cori diza asay oge dhaphon dumma dumma ustatanne dumma dumma suuqe miishata bayzishey dizayssakko leemisosi saanta zaythenne dumma dumma miisha

dalgga suuqe gattan dumma dumma kaththa ayfe deyizayssasekko hayssika nuus maanassinne dumma dumma ooso ooththanas maddiza kaththa ayfekko leemisosi muuze timatiime loomenne dumma dumma kaththa ayfe dalgga suuqe gaththan deyizayssi misilen betiishshe dizesakko

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazey giikko oge dhaphon kaxidinne keehi murothi ottiza cugan cugan wottidi nayti muuze bayzishe dizayssakko ista dhaphon qasseka kaamey hemettishe dizessekko

Misile bolla be'ettishe dizza miishshi haa zegikko, keehi dalgga gade bolla dumma dumma katha ayife, mokki uttidinne diccidi gakki uttida . Haysi gadessikka tsoqqu giza go'aa asassinne, dumma dumma miizassi immiza katha gadeko.

Misile bolla betishe diza mishy aze giikon kehid lo'idinne cilil utizaysa ciishako. Hays cishazika kesid bayzikoka asas besanasinne syfes keeh dhoqu gid lo'iza ciisha qomoko

Hayssa misile bolla beetishe dizayi aaze gizayssa giiko kaththa ayfesi dhale medhdhishe de'iza asazakko. Hayssi dhalezikka kaththa ayfeza hargey oykkena mala teqqanasi maadiza dhaleza medhdheshe de'osonna.

Ha misile bolla beetishe diza issi dalgga gade dumma dumma misha otiza issako ha issi dalgga gade giddo gakiko kaththa ayife asa nayi besesi manasine giya kesidi bayzidi kaththa qommoko

Hayssa misile bolla beettishe dizay aaze giza gidikko ciishshazakko. Hayssi ciishshazikka xeellanas keehi dhoqqu giza go'a immizayssako. Hayssa ciishshazappekka nami'u adde asay qoridinne dumma dumma boota efishinne ehishe dizaytakko.

Misile bolla beeththishen diza mishshi aazee giikko heezzu inddethi dumma dumma lo7iza ciishshatha be kushen oyqqi woththizesakko; haysa mala ciishshazikka giya kessidi bayzzikko miishsha imizayssakkoo; asi bessi xaallanaassikka go7iza ciisha qommo.

Misile bolla betishe diza mishiy aze gikko putteza haththa ushiza mishako haysi puttezi dicidi dhoqu giza go'a imiza putte qommoko haysika kaththa qommo gidiza puttezako haysika giya kesidi bayiziko misha imiza putteko haththaka uyishe dizaysako

Hayssa misile bolla beeththishee diza miishshi aazee giikko keehi dalgga gadiya goyeththi woththiza gade bolla goyishe diza kaamezakoo;hayssi biiththa goyiza kaamezikka dalgga gadiya guuththa wodiya goyidi dhoqqu giza go7aa goshshanchas immiza kaamezakoo.

misile bolla bettishen diza miishi aazegikko payzon coridi diza adde asaynne indo asay puutheza biitha bookkizi tokkishe dizeyssakko hayssi puuthezikka ticcikko dhoqu giza go7a immizessekko hayssa puudezakka chokkiza addezikka gamo dzunguza be qooren oli wottizssekko

misile bolla beettishen diza miishi aazeegikko biitha goyza kaamezi woykko katha ayfe cakkiza kaamezi gade gaathan zeizasakko hayssika key zalga gazeya gutha woden goyzinne goshshanchas immiza kaamezakko

Misile bolla beettishe diza miishi aaze gikko keehi dalga gade bolla keeh lo7izinne cilili uttida ciishshazakko. Hayssa ciishshazappeka issin addey maxi wothtizinne dumma dumma booththa pisikishe dizayssakko hayssika go7a dhoqo gizi immize..

misile bolla bettishen diza miishi aaze giikko keehi dalga gaze bolla biiththa goyiza kaamezi goyshenne dzumma dzumma ooso ooththishe dizeesekko istas payizoy woqe giikko nam7akko heyssa dalga gaze xapon de7izayssi keehi githa wuray dizessekko

hayssa misile bollan beettishe diza miish aaze giikko kehi zalga keeththa gaaththan payzon corizi diza asay ciishshe xeellishenne maxi maxi ekkishe dizayssakko hayssi ciishshazikka xeellanassinne sokkizi bason wothanas go7izanne ayfes lo7iza miishako

misile bolla beettishe diza miishi aazaye giikko goyettishe diza gaze bolla nam7u goshshanchasi eqqizinne ba xoylleera woykko zaapera goyshe dizayssakko hayssika goshshanchasi dhoqu giza go7anne murutha immiza othosozakko

misile bolla beettishe diza miishi aaze gikko keehi dalga keeththa gaathan woykko giya gaaththan dumma dumma adde asaynne indo asay ciishsha shammishe dizayssakko hayssi ciishshazikka xeellanas keehi cililizinne malalidi diza ciishshazakko

Misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko horopphiledzan kafotha salo bollara paallize diza makamezi paallishe tiya bazala bolla dhale dharcishe dizeyssekko hayssi dhalezikka bazalazi hargen oyqethanappe thaqizayssa xale qommo

misile bolla beettishe diza miishi aazey giikko kehi dalga keeththa gaatha kare kessidinne kawo osha doori doori woththidinne asay xeellishe dizayssakko hayssika kath ordanassinne munutanas go7ida kawo osha geetettii xeesettizassao

misile bolla beettishe diza miishi aaze gikko keehi dalga keeththa gaattan keehi lo7idinne cililidis diza ciishshazakko hayssi ciishshazakka issi indoy hessa ciishsha gaattan dumma dumma ciishsha be kushien oyqqaza xeella shidasukko

mishile bolla bettishen diza miishi aazye giikko payzon coriza indo asati dzumma dumma ciishshaza oykqqi wothtizi be kushen xeellishe dizekko hayssi ciishshazikka giya kesidi bayzana ikinne dzumma dumma miisha ooththanas goyiza ciishshazakko

mishile bolla beettishen diza miishi aazay giikko matha kootazi mitha bolla qaapheth wothtizayssakko hayssa kooththazo gaattanka math galidi eesa eessidi asa nas immisinne murutizisakko hayssa kooththa gaattanka math galidi ko7eesa eessidi giyakesidi bayjikkokka asa nas go7a immizes

Misile bolla bettishe diza miishi aazeye giikko keey dalga gadiya go'ettizi giigi yottizayssaza goshsha kaamezi ha'ikka goyishe dizayssakko hayssi kaamezikka dalga gadiya gutha wozzan goshshancha go'anas maaddiza gooshsha goyiza kaamezakko

Misile bolla bettishen diza miishi aaze giikko key lo'izinne cileli uttiza ciishshazakko hayssa ciishshazikka suutha mera dizayzakko hayssa ciishshazaka giya kesiyzi bayzikkokka be soon woththikkokka key xeellanassinne dzumma dummaba ooththanas goyiza ciishshazakko.

misile bolla beettishen diza miishi aaze giikko paydon corizi maca indoti xeellishenne pilgishe dizayssakko istika kathaza issi diran woththishe dizayssakko hayssika dhalay medhanas go7izayssak

mishile bollan bettishen diza miishi aazyegikko kee lo7izinne cilelizi uttiza puuthezazakko hayssi puthezikka thokkikko dhoqu giza go7a toophesinne dzumma dumma toophe gaththan diza deres go7a immiza puuthe qommokko

Misilezan beettishe diza miishi aazeegikko matha koottazi mitha bolla kaqach oottidayssakko hayssi kooththazikka iza gaaththan mathi be eessa eessizinne asa nas immiza kooththakko hayssa gaaththankka mathay didessekko

misile bolla bettishen diza miishi aaze giikko paydon corizi diza adde asaynne indzdzo asay ciishshaza qori qori issi diran woththishe dizayssakko hayssika asas bayzanassinne dzumma dzumma giya kessidi bayzanas goyiza ciishsha qommo

Misile bolla bettishen diza miishi aaze giikko payzon corizi diza goshshanchay gade gaattan eqqizinne ba zeretha zerishenne biitha bookkidi diizayssakko hayssi goshshanchatikka be gade bolla zeretha zeridi mokkikko dicciza gidikko mizessekko.

Misile bollan beettishe diza miishi aazey giikko heyssa gistezekko gistezikka gaammo heeran dhoqu giza go7a immiza kathayfe qommokko hayssi gistezikka bayzikkon dumma dumma go7a immizesekko goshshanchayka maanas dhoqu giza go7a immizesekko

Misile bolla beettishe diza miish aazaye gikko doli woththiza badala gaaththan woykko zalga gade gaaththan dole woththiza bazalan payzon corizi diza asay haasayishenne dzuma dzumma miisha tobishe disekko hayssi asayka xomoosi sheni kawo oosancha zaanizeesseko.

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazaye giikko keey dalga keeththa gaaththan indzo naytinne adzdze nayti keeh lo7izinne cillii diza puuteza tokkishenne shojise deizayssakko hayssi puutezikka kaxikko maanas go7izayssakko

Hayssa messile xaaphphon bettishe diiza mishshi oaaze giiko paydon cooridi diiza assay keththa xaaphphon eqqidi woththidayssako isstappe sinththa baggara kawo oshshay woykko maddabarey kaththa dichiza mishshazako hayssika dhoqu giza go'oa immizayssako.

Dalgga gade bolla biitha goyiza kaame dalgga gadeza goyishe dizeyssikko. Hayssi kaamezikka dhoqu giza go'a toophesinne dzumma dzumma kare deressi immiza biitha goyiza kaamezakko iza xaphon worazikka dzizesikko.

Misile bolla beettishe diza miishi aaziye gikko maatha bolla karetha pistale gaaththan lokkoma ayfenne dumma dumma ayfe de7izayssakko lokkoma ayfey nuus maanas maaddizanne go7a immiza miishakko

Misile bolla beettishe diza miisha aazee giikko eessakko hayssi eessazikka asa nay bess maanas mal7iza quma qommokko hayssa eessazaka medhizay aaza medoose giikko mathi hayssa eessasa medhizessakko.

dalga gade bolla goshsha maashine eqqi uttizayssazakko hayssi maashinezikka qantha wozedan dalga gade goydi nuus immizayssasakko hayssa maashinezappe gunde baggara diza miishi worazakko hayssi worazikka miiza hemmanas maaddiza bessakko

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aaziye giikko go7eti giigi woththiza gaze bolla kathe zerishe deyizayssasakko hayssika goshshancha asay asasakko hayssi goshshancha asayka gutha wodeppe guyen hayssa kattaza ekkizi baas mizayssasako

misile bolla beettishe diza miishi aaziye giikko dalga keeththa gaaththani diccidi gakkiza ciishsha xeellashi daasikko heessa ciishshaza gaaththan de7izara issi indoy dumma dumma ciishsha qoradanne be kushen oyqa wottatusekko

misile bolla beettishe diza miishi aazey giikko goyethi giigi woththiza gazen waaro medhidi dono tokkishe de7izaysasakko hayssi donozi dicciti gakkiza gidikko maanassinne giya kessidi bayzanas maaddiza xapho kaththa qommo geetettidi xeesetti zeessekko

Hayssa misilezan beettishe diza miishi aaze giikko go7eti giigetti ooththiza gaze bolla issi adde duno tokkishe ba dhapho de7izasas odishe ze7izayssasakko hayssi toketiza dunozikka kaxidi maanas go7izayssasakko.

Dalgidi diza keeththa gaaththan keehi lo'idinne ciilili oththi wottizayssa ciishsha issi naya heessa gaaththappe qora qora be kushen oyqqaza eqqa woththizayssakko ciishshi bayzikko dhoqo giza go'a tophes immizayssakko.

misile bolla peettishe diza miishi aaziye gikko nam7u goshsha kaameye biithe goyshe deizayssasakko hayssika dalga gadiya gutha wodeya goyti asa naassi dhoqu giza go7a immiza biitha goyiza kaamezaagakko.

mishile bolla beettishe diza miishi aazey giikko keehi dalgi ooththiz uttiza gazesa goshsha goyiza kaame heyssi gazesa goyshe deizayssakko ista paaydoykka nam7akko hayssika dalga gaddeya guutha woden goyzi nuus immiza goshsha kaamekko

Misile bolla betishe dizay aze gidaysa gikko wora gathan gogishe diza waro hatha haysi hathezikka badalanne dumma dumma katha ayfe ushidi dichanasinne asa nasi go'a imiza shafa

Hayssan misile bolla betishe dizay azee gizayssa gidikko payddon coriddi diza asay eeqi uuttidinne toobishenne hassayishe dizayssakko isitasikka oosoyi kawo oosanchcha milatizayssakko istikka dizay dhoqqu gida heeran kaatama gaththna

misile bolla beettishe diza miishi aazye giikko dalgi uttizinne diza haattasi waarozozara gogide dizayssakko hayssa waaroza bollarakka zarphey mereti wootidizikko hayssi zarphezikka asi hemetidi adhdhanas go7ida zarphezakko

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazaye giikko geehi dalga gaze bolla tokethi ottiza shunkurthe puutedezakko hayssika issi adde hayssa shunkurthe gaachchan eqqizinne be kchch kusheza micidi xeellishe dizezakko

Misile bolla beyttishen diza miishi aazye giikko haaththa waarozakko hayssi haathtezikka kathe ushshikko kathe diccanassinne dzumma zumma go7ha immanas go7iza haaththa waarozakko hayssa haaththa waarozanka zarphey mereth yooththizayssakko.

Misile bollan beettishen diza miishi aaze gikko puuteza haaththa ushshishe diza miishessakko hayssi haaththazikka puuthezi hayqqena malanne puuthezi banthas dziccanassinne asa naas go'a immanas maaddizayssakko hayssika dhoqugiza go'a imiza mashinezakko haaththa cuchchizays.

misile bolla beettishe diza miishi aazi yeegikko gey dalga wora gaaththan taqet yoottiza haattazakko hayssa haattazakka kathe ushshikko diccanassinne murutha ayfe immanas go7iza taqet yoottiza haattazakko

Hayssa misile bollan beettishe diza miishi aazaye giikko key dalge gade bollan puuthe toket oothtizaysakko hayssi puuthezikka diccidi dhoqu giza go'a goshshanchessinne toopphe gaaththan diza dumma dumma deretas immiza puuthezakko.

Hayssa misilezan beettishe diza miishi aazye giikko keehi dalgizinne gitatizi shaafe bolla gogishe deiza haaththezakko hayssi haaththezikka katha haaththe ushshikko ciccanasshinne go7onas maaddiza haathtezakko.

Misile bolla bettishen diza miishi aaziye gikko wora gaaththan gogishe diza haattazakko hayssi haattazikka ba zala ushshikko dumma zumma ayfiayfesa uchikko diccanassinne asa naas go7a immanas diza haattazakko hayssa mala haattazikka gamo dere heeran dizisekko.

Missilenn bettishshe diza mishshi azee gikko loyiththi gigi uttida gade daliga bolla haththa haphphishshenne ushshishshe dizayissatakko .hayiisikka kaththa ayife dolannassine pute dhoqqu gii doccanassi go'a immannass oththe ogekko.

Hayssa misile bolla beetishe diza miishshi aaze gizayssa gidikko issi adde na7ay eqqi uttidayssa bessees.izappe gundde baggara biitta bookkiza makinay biitta bookkishe dizayssakko. Hayssikka haatha pultisanaas dhoqqa go7a immizayssako.

mango puute sinthan issi addey eqqizi mango puuthe be kushen malishe deizayssazakko hayssi mango puuthezikka dhoqu giza go7a toophesi dumma dumma deresi immiza katha ayfekko hayssika nu namsiza wode maanas maaddiza katha ayfekko

misile bolla beettishe diza miishi aaze giikko keehi dalga gade gaaththan mango puute de'izayssakko hayssa mango puutezakka issi adde nay be kushe micidi bessishe de'izayssakko mango puute kaxikko asa naas go'a immiza katha ayfekko

mishile bolla beettishe diza miishi aazey giikko taqeth uttiza haaththakko iza xaphon bochekka beettizessekko hari qasseka worikka beettizesekko hayssi thaqeth oottiza haaththazi bone wode nu bazala ushshanas maaddiza haaththekko

go7eti giigi wottiza gazeyssasa waaro medhizi hayssa waaroza haaththa ushishe de7iza ogekko hayssi ogezikka zerettiza katha ayfe dolanas maaddiza key murutha oge qommokko hayssika dhoqugizaggo7a immizessekko

paydzon laapu gididi eqqi wottiza asa xeellashe daazikko ista gaaththan issinna indzekko istappe issi adde qasseka be huphen qophe woththi wottizesekko istape gundze baggara oge medhiza kaame eqqi wottizesekko

Haysan misile bolan betishe dizay aaze giko miiza haroza haysa harozanka paydon coridi diza miizay maathe eqidine mishe desko haysi miizazi haathe ashone duma duma go'ata emiza medosatako.

Hayssa missile bola bettishe diza mishsh aze gikko issi na'ay issi miziyo oyqidine dhalle kaththara walakidi barsishe dizakko hayissika hargeppet teqanas maddizaysakko mizziyaka be doona hanngada kaththara walakettida uttida dhalle barashe dazukko.

Missile bola betishe diza mishi aze gikko issi mizia be dona doadnne ba inxxarsa kesaza hangawutada dizayisakko hayisika eza dizay miza haro gaatanikko izi sintan issi miziy mati mashe diayisakko.

Missile bolla betishe dizay miishshi aze gikko issi bootha para keeththa xapho hemetishe hayisi dizayisakko haysi parazika so medosakko toko goiha tokiza medosazakko hayisika dhoqo giza goshanchasi tokiza so medosakko.

Misile bola betishe diza mishshey aze gizayisa gidikko qasheti uttida mizazi dizayisakko hayisi mizazikka mata mishshe dizayisakko hayisa mizaza xaphonikka guththa marazikka dizayisakko hayisi mizazi maththanne ashsho imiza Soho medosatakko

Misile bolla bettishenni diza mishshi azee gikko hareyi kontaleza toki utti bizayissakko.ha issi kontaleza gatanika gatidi diziko ha izika dhoqqu giza go'a nusi immida izako ha izi harezika so medosa getetidi xeesetes.

mussilen beettishen diza miishi aazye giikko issi miiziya maathe mashe dazuzikko hayssa miizezikka maathe asanas immiza so medusozakko ashokka shukikko nuus immiza so medusozakko

misile bolla bettishen diza miishi aaze gikko so medoosa gidizayssa miiza haarosokko hayssi bessaza gaaththanka paydon corizi diza miizazi ichi woothtizinne eqqi oothtizayssokko hayssi miithazikka maathanne asho immiza so medoosakko

misile bolla beettishen diza miish aaze gikko so medosa gidizayssi eqqidi xeellish desko, izas sunthayka aaze gikko hare geetettidi xeesettiseekko hayssi harzikka tookkiza miisha asa naas thookkidi go'anas maaddiza medosakko

Mishile bolla beettishe diza miishi aaze gikko wora gaaththan nam'u guutha nayti heedzdzu miiza heemishe dizayssakko, hayssa miiza merazikka nam'i booththe issoy suutha malatizayssakko hayssinne indonne boorakko.

Misile bolla beettishen diza miishi aaziye giikko heedzdzu parazi eqqi wothtizayssakko hayssi parazikka tooko thookanassinne geexesi asi baasi go7etiza so medzosa geetettizi xeesettizayssakko izas suntayka para geetettizees.

Misile bolla beettishe diza miishi aaze gikko payzon coridi diza mizazi oge bolla hemetishe dizayssakko hayssi miizasikka goshshancha asay beessi maate mizanassinne goshshe go7anas go7ettiza somme duusakko

Misile bolla beettishe diza miishi aaza yigio issi indiya kuthatasi kathe immadanne haaththe usheshe dasukko kuttosa paydzoy wokqe giikko nam7akko hayssi kuttozikka phuphuleza ista sinthan woththi ooththizisokko

misile bolla bettishe diza miish aaze giikko keetta xaphon diza heerazan miizazi payzon coriz dizesakko hayssa miizaza xarphan qasseka deeshasikka ichizinne eqqidi dizessakko hayssa mala somme duosati maanassinne giya kesii bayzanas goyza miishakko

misile bolla beettishe deza miishi aazay giikko woragattan diza ogeera gutha nayti paydon coridi dorsa laaggishe doosonakko hayssi dorsazikka bayzikkokka nuus miisha immiza some doosa qommokko

Mishile bolla beettishe diza miishi aaziye giikko miiza haarosakko hayssa miiza haarozakka izi isti dizay keeththa gaaththanakko heyssa gaaththappeka issi maaxiza miiza maathe mashenne himetha shidaso izi gunthenka payzon codizi maaxiza miizinne boori dizessekko.

Misile bollan beettishen diza miishi aazee giikko miiza haaris haysasakko hayssa miiza haarizezakka keehi dalga keeththe gaaththan ichi wottizinne eqqi woththiza miizasakko hayssi miizazikka booththenne karetha meray dizayssakko maaxizezikka isa gaaththan dizesse.

Missile bola betishe diza miishshi aaze gikko issi indoy desha laaqa tokaza eqazanne xellashe dizayisakko izi xaphon desha gore dizesi desha gore gatan payiddon coriza deshi dizesikko.

Hayisa missile bola diza mishi aze gikko issi indoy ba bora oyikaza xelashene filigashe deizayisakko izippe pude bagara payidon coriza mizay mate mishe dizayizayisakko.

misilen betishe de'ixa bessay miiza haarosa getettidi xeetetesikko, hayssa dalga keeththappe maxiya miizay ke'ishe dizayzako, hayssikka maatha nuus go7a immiza miizakko maathi uyikko asa na go7izes

paydon corizi oge bolla hemettishe deiza miiza xeellashe dzaasikko hayssika maca miiza adde booranne gutha marati oge bolla hemettishe dizakko ista laaggiza asikka gutha nay laaggishe dizazekko

misile bolla beettishe diza miishi aaze giikko karetha miizaynne booththa miiza walaketh oottiza meray de7izayssi ichizinne eqqizi de7izayssakko miizi toophe gaattan dhoqu giza go7a immiza so medoosakko

misile bolla beettishe diza miishi aazey giikko kutokko hayssi kuttozikka so medosaakko asa naas unqulalenne asho dumma dumma go7a immiza so medososakko unqulale miikko asa naa go7iza katha qommokko

misilen beettishe diza miishi aaziye giikko indzo kuthoynne ajje kuthoy keeththa gaathan issife de7izayssa sakko phuphule yelikko maanassinne bayzanas maaddiza so medosa sakko

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazie giikko jalga bessan miize heemmishe zeyiza asakko hayssi miizesikka maate miri modhidinne maathe nuus immiza so medoossakko ista gaaththan guutha naytikka heemmishe dizaakko

Haysa misile bolla betishe diza mishi azee gikon nam'u asati dalga gade bolla gaashey moki uttidi dizaysa issi addey kushe micidi hasayishe dizaysako haysi gaashezika kaaxiko asa na'ay maanasinne budenay immiza kaatha qommoko.

Hayssa misile bollan beetishe diza miishshey aaze giiko gakki woththiza muuzeza gade gaathappe qanxxidinne oge dhabon doori woththizayssako hayssika bayzanaasi go'a immizaane miishsha immiza kaththa qommoko.

Hayissa missileza bolla bettizayiss aze gizayissa gidikko hezdzdu asati istappe nam"y adde issiniya maca uti utidi kuntale bolla miccisse deettes

Hayisan misile bolla diza mshey azeko issi goshachay kehi daliga gade bolla loizinee cililidiza timatimeza harimishe de'esko hayis timatimey murutanasine kaxanas go'a imiza gosha osoko

Misile bolla beettishe diza miishshi azee gikko keehi lo'oidinne cillilidii diza puutezakko hayssi puutezikka diccidinne asanas go'a iimiza puutte qoommokko asa nayi bas ba gaden tookiza puutte qoommokko

Hayisa misile bola betishe diza mishshey aze gikko oyidu asayi issi miththi oyikid tokishe deizayisako issitappekka namayi Indo issippe namayi addekko isitappe issita giddoni awway Gamo duniguzaza woththi uttidayisakk

misile bolla bettishen diza miishi aaze gikko kushe micidinne giste ayfe be kushen qolizi bessishe diza miishakko hayssi gistezikka gaammo dere heeran dhoqo giza go7a immizanne qase nay bes katha woththizi miza katha ayfe qommo

Misilen beettishen diza miishi aaze gikko tokethi ooththiza puutheza haaththe ushshishe dizas asay beettizasakko hayssi asazikka xomo ushishe dizesekko istappe payzon corizi diza asay be huphen qophe woththi oththizi dizayssakko.

misile bolla bettishe diza miishi aazey giikko paydon coriza miizaza gaashe bolla he metishe dizessekko hayssika gaashe usulappe shaakanas go7iza ooso oogezezekko iza xapon payzon coridi diza asay mize laaggishinne gaashe usula shocishe dizessekko

Misile bolla bettishen diza miishi aaziye giikko payzon coridi diza puutezakko hayssi puudezikka cugan cugan keeh lo7idinne cililidi dayssakko hayssa puutezakka tokkikko dhoqu giza go7a topphe gaattan daro diida immidayssakko.

Misile bolla bettishen diza miishi aazaye giikko gehi dzalga gade bolla cugan cugan puuthey dizayssakko hayssi puutezikka giyake siydi bayzikko woykko goshshancha asay be gade efidi tokkidinne dzumma dzumma kathayfe ekkanas go7iza puuthe qommo.

Misile bolla beetishe dizayssi aaze giiko dalgga gade bolla yelaga donoy de7izayssako hayssi donozi nuusi maanas go7iza xapho quma qommoko hayssika nuus bayziko miisha immiza doozako.

Dalga gade bola bita goyiza machine xaphon paydon c'oridi ade asay tobishenne issipe hasa'ishe dizaysazakko haysika gosha wosti gizaysa hasa'ishe dizazakko.

Hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko issi adde be huphen qophe wottizi madzaben de7iza dzonoza be kushen oyqqidzi xeellishe deyizayssazazakko. Madzaben de7iza dzono puuthe tokkiko dhoqquu giza go7a immizeyssazakko.

payzon coridi gade gaattan hemettishenne tobishe deyiza asakko haysi istta gaththan issi indoy dassukko haray qassekka istta gaththan nam'u adde asay be huphphen qophphe woththiidi gade gattan hemettishe diza kawo dannanchchattakko

misile bolla beettishe diza miishi aaziye giikko go7etti giigi oththiza gaze bolla issi adde puute tokkishe deizayssa sakko hayssi puutezikka dichchikko loqu giza go7a immishe dizeesekko hayssa mala puteka gaamo dere heeran dizeesekko

keehi cililidinne malalizi lo7iza puuthe beyashe dzaasikko hayssi puuthesikka dziccidi dhoqu giza go7a gaamo heeranne dumma dumma tophe gaaththan dze7iza dzere go7izayssatakko iza gaaththanka dumma dumma asay xeellishe dizesekko

keehi payzon corizi adde asay gaze gaaththan puute tokkishenne eqqizi tobishe de7izayssi beettishe dizeyssekko istappe gundze baggara de7izayssi worazakko hayssi worazikka miiza naaganas go7iza heerakko

Misile bolla beettishe diza miishi aaziye giikko goshsha gadezaakko hayssa goshsha gaze bolla qasseka muuzekka dzumma dzumma mithay deyizayssasakko goshsha gaze toophesi goshsha goydi katha ekkanas maaddiza miishakko.

Hayissa missile bolla betishshe diiza mishshi aze gikko mizza payateththa naagiza keththakko hayiss keththazikka miza payateththa naganas marppe cadizayissazakko hayiisikka hatigeppe atanassinne mishsha imanas go'iza keththazakko .

misile bolla bettishen diza miishi aazze gikko payzoon heeszdza gidiza gi meleza miiza paytetha naagiza adezi marpe cadizezenne pilgishe dizezakko ista xafonka issi guuthanay eqqidi xeellishe dizezakko istape seka beggaraka payzon coriza deesesikka haaththe uyishe dizes

Mishile bolla beyttishen diza miish aazey giikko medosa payteta naagiza issi adde nam'u asathara haasayishey dizayssakko hayssika miiza harge medhethenna mala teqqanas go'iza miiza payteta naagiza adde haasayish azakko

Misile bolla beetti shen diza miishi aaze gikko issi atte hareza gaathan eqqi ooththiziz xeellizesekko hayssi harezikka narfe catethanas yizi issi bolla eqqi ooththizayssakko hayssi narpezikka hargeppe teqqanas go7iza dhale caddisiza miishakko

misile bolla beettishe diza miishi aaze giikko hayssi miiza payeteta naagiza keeththazakko hayssazanka mizi ke'ishenne gelshe didezekko haray qasseka asikka gelshenne kiishe didezekko hayssika miiza hargetheqqanas go7iza keeththakko

Hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazaye giikko medoosa payetetha naagiza nam'u asati eqqidi pilgize diizayssakko hayssi medoosa naagiza payetethazikka issina indo issoyka adde istika pilgishe diiziosonao.

Misile bollan beettishen diza miishi aaze giikko medoosa caddishenne marpe immishe dizayssakko hayssika issi kanaza issi naazi oyqizi issi adden narpe caddisishe dizayssakko hayssika hargefe teqqanas go'iza narpekko.

Ha misile bolla beettiza mishshii aze gizaysa gidikko paydon corida harenne para payatetha naagiza inddoy narppe cadashenne pilggashede'zayssako haysika harggeppe teqanaw madiza ogekko

Misile bolla betishe diza mishiy aze giko paydon coriza hare narpe cadanas issi adey hare gathan eqidi xelishe dizaysazako haysi harezika tokanasine issi toko mishata othanas madizaysazako

Medoosa payetetha naagiza adde miiza narpen caddise deizayssasakko hayssi dhalezikka hargeppe teqqizayssasakko miizay hargenna mala payeteta naaganas dhoqu giza go7a miizas immiza dhalekko izikka be qoodhen gamo dunguza woththi uththi dessekko.

mishile bolla bettishe diza miishi aaziye giikko medoosa payetetha naagiza issi indonne issi adde hayssa medoosaza pilgishenne narpen caddise deyizaysasekko hayssi ooso oogezikka hargeppe seqqanas go7iza oosokko

Misile bolla betishe diza wora medossayi aze giko oriddale getetidi xessetiyako hayissi oridalezika worra gathani diza worra medossatako xomosanichayi xellidi misha imizanne kehi dicha tophesi gidida wora medosako

Misile bolla betishe diza mishy aze gikon nam'u kafot mata gidon eqid xelishe dizaysako , hays kafozika gesan keeh dhoqu gid aduq utidayasako izika mizat matazako

Misile bolla betishe diza mishe aze giko wora medosa gidizaysa izasi sunthayka gamoko haysika issoy eqi uttidesi issiniya icha uttadusi istika dizay wora gathaniko

hayssa misilezan beettishe diza miishi aazee giikko worakkanazi eqqidi xeellishe dizayssakko hayssi worazakkanazikka dizayssi wora gaaththanakko izikka mizayssi maatakko hayssika xomosanchasay xeellizi tophesi miisha imishiza wora medossakko

misile bolla beettishe diza miishi aaze gikko nam'u gaammozikka issoy eqqi woothtizi nam'anthoy qasseka ichi wooththizi ideesshekko hayssi gaammozikka wora gaaththan dizesekko dumma dumma wora gaathtan diza medosata worizinne baas quma miza gaammo qommokko

misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko wora hare eqqi woththidi payzon carizi eqqidi xeellishe dizayssakko. ista payzoykka oyddakko hayssi wora harezikka xomoosanchasayizi xomoosanasshinne ka7anas go7iza wora medosazakko.

Misile bolla beettishe diza miishi aazi gikko issi gaammoy ichizinne xeelli sheddedesekko hayssi gaammozikka wora zu7aza worizinne baass asho miza gaammozozakko hayssi gaammozikka xommosancha sayidi xommoosikko miisha demisiza wora metusako.

Misile bollan bettishen diza miish aaze giikko maatha gaattan ichidinne be dzuona do'izi xalqe ho'ishe diza haylashozakko hayssi halashozikka dizay haaththa gaattanakko dumma dumma shempoora diza haaththa gaattan dizayssa miza iita zo'a qommo.

Misile bolla beettishe diza miishi aaze gikko kafozi eqqidi xeellizayssakko hayssi kafozikka salo bollara paalliza miishakko xomosanchaasay xeellidi miisha demisizanne dzumma dzumma xeellanas go'iza kafo qommokko.

misile bollan beettishe diza miishi aayigikko nam7u gaammothi oge bolla eqqizi xeellishe dizayssakko isti diizaykka wora gaaththanakko isti miizayka ashozakko heyssi ashozikka wora diza do7aza worizi baanthasi quma ooththizi miizayssakko

Haysa misile bolla beetishe diza miishy aaze gikon ove bolla eqidi xeelishe diza nam'u gaamoti beetishe dizako,isti de'izayska wora gathananko, do'a wori wori bantasi qumma mosona.

misile bolla bettishe diza wora meddoosay aaza geetettidi xeesettizee giikko urdale geetettidi xeesettizesekko hayssi urdalezikka nuus dhoqu giza go7a xomosancha asayidi xomoosidi miissa demesida wora meddoosa geetettidi xeesettizesekko.

Misile bolla beettishe deyiza miishi aaziye giikko haatte xaphon hemettishenne eqqi ooththiza maahezaysakko hayssi maahezizikka wora medoosazakko xomosanchasay xeellidi miisha imisiza lhoqu gizaggo'a immiza miishakko

Hayssa mishile bolla beetti shi diza miishi aaziy giikko wora medosa gidizayssi maata giddon eqqiti xeellishe dizayssasakko izas sunthayka maahe geetettidi xeesettizi ekko izi dizaykka wora gaattanakko asho mizesekko.

dalga wora gaaththan issi urdale eqqidi xeellishe dizesekko hayssi urdalezikka mizay maatakko izikka de7izay wora gaaththanakko haaththeka uyizesekko dumma dumma wora gaaththan kaa7ishenne buraqishe dizesekko

misile bolla beettishe deza miishi aaziye giikko ke cililidinne malaliza wora harezakko hayssika maatha hokkizi mizayssatakko wora harezi xomoosancha asay xomoosidi miissa imisida wora medossazako